Mpiasa mpandoko, feno petipetina ny akanjony sy ny tanana ary ny satrony. Miondroka ary somokotra mandray an-tanana an-droa. Mijery sy mikarakaro ny fitovana hiasany anaty efitra iray misy rindrina maro loko.

Fotsim-bary misy akotry toy izao matetika no fividiko rehefa eny an-tsena aho satria mora vidy kokoa, mila mitandrina tsara anefa rehefa mifidy an'izay ho vidiana satria matetika amin'izy ireny no misy bibikely miafina ka manimba ny kalitao sy ny hanitr'ilay hanina.

Ny volo olioly mainty sy lava tahaka izao no mambabo ny foko voalohany indrindra, aorian'ny tsiky tsara tefy. Maneho ny fitiavan'ilay tompom-bolo mikarakara ny tenany ny hasoan'ny volony. Inoako fa tsy ambak'izany koa ny fahaizany manao nahandro.

Takelaka kely eo amin'ny daba fitoeran-doko fotsy, mahazaka dimy ambin'ny folo litatra. Azo tapoana rano ary mety amin'ny fandokoana anaty na ivelana ; mitentina dimy arivo sy iray alina sy roa hetsy miampy hetra.

Fiangonana mitafo any ambanivohitra, misy varavarambe roa sy varavarankely efatra ary tilikambo tsy avo loatra. Misy seza navoaka eo an-tokotany itoeran'ny takelam-pitaratra fa azon'erinaratra avy amin'ny tara-masoandro.

Olona fohy volo, lalina ny masony, manao akanjo fotsy efa vasoka. Maka sary miaraka amin'ny biby miloko volomboasary, misy tandroka roa ary lava sofina. Anaty ala misy bozaka avo.

Mpivarotra amoron-dalana ahitana entana samihafa toy ny harona, pataloha, kapa isan-karazany, lovia, kaopy ary kiraro izay samy manana ny fitoerany avy. Ny mpanjifa sy ny mpandeha irery no hany mijoro. Misy elo lehibe telo iarovana amin'ny masoandro.

Ankizilahy miloloha harona tsihy eo am-piakarana tohatra, manao akanjo mena lava tanana miforotra eo an-tsandriny sy pataloha fohy fotsy, arahan'ny tovovavy takona endrika ao aoriany.

Ny fanamboaran-dalana tahaka izao dia tsapako fa mamelona ny tanàna na dia eo no eo ihany aza ; ny mpiasa mivelona amin'io asa io dia mamelona ny tsena anaty ary efa vita ny lalana dia miroborobo amin'izay ny fiodinany vokatra sy ny harena.

Tsy haritro ny masoko mihitsy ny tsy hitodika rehefa misy lamba efa miasa, haranty ohatran'izao anaty elankelan-trano any. Matetika amin'izy ireny dia ahitana akanjo tsara sy miavaka no sady mora vidy. Mahafaly ahy rahateo ny manjifa amin'itony karazan-tsena itony satria azo handramana ny entana ka soloina raha tsy tiana.

Efitrano fianarana ahitana mpianatra valo ka ny telo samy maka ny kitapony no mivonona hody. Ny solaitra efa madio. Ankizivavy akaikin'ny varavarankely manao akanjo volomparasy sisa no mbola mipetraka amin'ny nipetrahany.

Ny zava-maniry "Hasina" toy io dia ahatsiarovako ny fialan-tsasatra tamin'ny fahazazako teny an-dranomasina. Ataon'ny olona haingo no sady fefy mamehy ny trano ny fambolena azy ; noho izy mora maniry no sady afaka ahitsy amin'izay hitiavana azy.

Ny fiara fitateram-bahoaka hipoka toy izao dia ahatsiarovako ny fodiako alina isaky ny avy mianatra, vantany vao mameno olona izy dia feno ary mila fiomanana ny fandraisana azy raha hamonjy fotoana noho ny fikatsohan'ny fifamoivozana.

Pejy voalohan'ny gazety maro loko iray mivoaka isanandro ; misy lohateny lehibe mahakasika bisikileta nohofaon'ny fiara ; ahitana sary fanehoana mampiseho olona roa mitsirara amin'ny tany ary fiara simba.